Akka suuraa kana gar-jallaatti ilaalaa jirru, suurri Kunii, suura shamarree bareedduu kan bifa garaagaraanii uffata uffattee jirtii. Uffanni isheen uffattee jirtu kunis uffata ammayyawaa kan ta'edhaa. Shamarreen Kunii maaliif dhaabbattee?

Akka suuraa kanarratti arginutti suurri kun mana daldalaadha. Manni daldalaa kunimmoo mana sibiilota garaagaraadha. Sibiilonni kunimoo kanneen mana ijaarsaaf oolaniidha. Manni daldalaa kun maaliif sibiilota ijaarsaa qofaa maaliif daldaluu danda'ee?

Akka suuraa kana gara jalaatti ilaalaa jirrutti suurri kun suura namoota baay'ee kan ijoollee kubbaa miilaa taphataniidha. Namoonni kunneenis namoota garaagaraadha: gurraacha, namoota adiidha. Namoonni kun maaliif akka kanaatti dhaabbachaa jiru?

Akka suura kanaa gadiitti gaafa laallu suurri kunii manaa jireenyaatii. Mana jireenyaa ol ka'aa dhagaadhaan kan ijaaramedhaa. Kanii bifisaallee adii yookaanimmoo irrisaa keessii diimaa kan ta'edhaa. Manni kun maalifii ol ka'ee ijaaramee? lammannimmoo maalifii dhagaa yookiin sibiilaan ijaaramee?

As kana gajjallaatti arginu suurri Kun suura biqiltuudhaa biqiltuu nyaataaf ooludha. biqiltuun kunis harka namaan kan qabamee jirudha. biqiltuun kun nyaatadhaaf ooluu dandahu, daldalameerree qarshii fiduu ni Danda'aa bu'aa guddaa qaba.

Akkuma suura gajjallaa kana irratti ilaallutti suurri Kun suura fakkaatti uummamaa yookiin immoo uummamaa tolee miidhagee bifa namatti toluun kan miidhagee jirudha. Uumamni Kun akkamitti akkasitti uumame? Haala kamiin akkasitti uumame?

Suuraa kanarratti kan arginuu nama baay'ee namatti toluu faayamee faaya aadaa karrayyuudhaan addasaa kana jala hidhatee rifeensasaallee filatee callee faaya namatti toluun mormasaa jalallee hidhatee jiraa. Uffata adii uffatee, maaliif rifeensa kana filatee? maaliif callee kana godhatee? Maaliif addasaa kana jalammoo hidhatee?

Akka suura kana garjallaatti, suurri kun suura naqata kutichaa gurraadha. Kutichaan gurraa kunis faayamee bifa gaariidhaan bifa bareedaadhaan kalaqamee bocamee kan taa'aa jirudha. Bifni kunis bifa adiidhaan akka inni keewwatamu, maaliif faayamuun isaa barbaadamee?

Akkuma gara jalaatti arginutti, suurri kun mana waarshaa yookaan waarshaa konkolaataan itti oomishamuu danda'udha. Konkolaataan kunis toora tooraan akka hojjatamaa jiru argina. Maaliif akka inni waarshaan kun yookiin manni waarshaa kun konkolaataa kana qofaa oomishuu danda'ee? Maalirraa kan ka'eedhaa?

Suura kana gar-jallaatti arginutti, suurri Kuni, suura mallattoodhaa. Mallattoo kunis mallattoo wabeeffannaa yokiin immoo Yuuniversiitota garaagaraa keessattidha. Mallattoon Kun immoo kan ilaalluu, mallattoo mana barumsaa Yuuniversiitii Finfinnee keessattidha. Mallattoon Kun maaliif gargaara?, mallattoo kana maaliif gargaaramnaa?

Akka suuraa kanarraatti kan ilaalluu suurri kun sibiilaa, sibiilli kun sibiila waa hidhuu yookaan waa hiikuudha. Sibiilli kun maaliif barbaachise? Maaliif waa hiikuuf akka inni filatamee, maaliif kan jedhu?

Akka suura kana irratti argaa jirrutti, suurri kun tamsaasa gaazexaa yookaan immoo kan miidiyaa wajjin wal qabatuudha. Tamsaasni gaazaxaa kunis odeeffannoo kallattii yookaan immoo odeeffannoo dabarsuu danda'uun dabarsaa jira. Tamsaasni kun yookiin gaazexaan tamsaasaa kun akkamitti, waa'ee maalii irratti dabarsaa jira? Waa'ee maalii immoo ibsaa jira? Maal irratti xiyyeeffata?

Suuraan armaan gadiitti argamu qaama mootummaadha. Loltoonni qaama mootummaa kun uffata seeraa uffatanii baay'ina kan qaban konkolaataa kan yaabbachaa jiranidha. Akkasumallee meeshaa lolaa qabatanii jiru. Meeshaa lolaa kana maaliin fayyadamu? Loltuun qaama mootummaa kun maalidha gaheen isaanii?

Suuraa gajjallaatti kan nuun arginu suurri kuni suuraa namoota baay'eedha. Namoonni kunis immoo mana keessa dhaabbachaa jiruu. Waa nyaataaf kan oolu walitti hiixachaa jiruu. Namoonni kun maaliif dhaabbatu?

Suuraa kanarratti arginuttii, suurri kunii suuraa mana daldalaadha. Namoota daldalaniifi wantoota nagadamaa jirantu jiraa, kunis callaa yookaan bu'aasaa qarshii lakkaa'achaa jiruu namoonni nagadaa jiranii qarshiin kun akkaataa kamiin dhufaa? Akkaataa kamiin hojjatamaa, maalirraa, akkamittiinimmoo hojiirra oolchuu dandeenya kan jedhu bifa gaaffiin kaa'uu dandeenya.

Suuraa gara jalaa kanatti ilaalaa jirrutti suurri kun suura mana barnootaa yookiin kutaa barattoonni itti baratanidha. Barattoonni kunis barachaa jiru bifa gaaffii ta'een barsiiftuun isaanii kan gaafachaa jirtudha. Barattootas immoo bifa gaaffii fi deebiin haala sirrii ta'een hirmaachisaa jirti.

Akka suuraa gajjallaatti ilaallutti, suurri kun shamarraan lamaafi dhiira lamadha. Innis faayaa uffata Wallaggaadhaan faayamanii, bareedanii dhaabbatu. Isaanis sirba irra jiru. Mana bukkedha maaliif jarri kun akkanatti dhaabbatu?

Suuraa asii gaditti argaa jirru Kuni, suuraa kuni, suuraa lafa bal'aa oomishaa fi bakkee oomishni itti oomishamudha. Oomishni kunis lafa bal'aa bareedaa, biqiltuun reefu daraaraa jirudhaa, biqiltuun kun maaliif oolaa?

Akka nuti gara jala kanaatti arginutti suuraa markabaadha. Markabni kun kan bishaanirra yookaan galaana guddaarra adeemaa jirudha namoota hedduu argina. Namoonni kun maaliif markaba kanarra nam'anii jiru?

Suura asiin gadii irratti kan arginu kopheedha. Kopheen kunis kophee shamarranidha. Kopheen kun baay'ee kan namatti toludha. Bifa ammaayyaadhaan kan bahedha. Bifti isaallee kan namatti toludha. Bifa olka'aa kan qabudha. Kopheen kana yeroo akkamii fayyadamna?

Akka suuraa kana gajjallatti ilaallutti, suurri kuni suuraa kopheedha. kopheen kun kophee shamarranii kan haala ammayyadhaan ammayya'ee, miidhagee, bareede kan jirudha. kunille kophee ol ka'aa kan ta'edha. bifa bareeda kan qabudha. kophee kana yeroo kam yookanimmo yeroo kam, kam fayyadamna?

Suuraa gajjalla kanatti ilaalaa jirrutti suurri kuni suuraa kopheedha. Kopheen kuniimmo kophee namni keewwate dhabbachaa jirudha. Kopheen kun haala ammayyaadhan haala namatti toluun kan miidhagee bifa bareedadhan kan qopha'ee ba'edha. Kophee kana eenyuufatu gargaraama?

Akkuma kana gajjallaatti arginuttii suurri kunii suuraa maatii maatii tokko mana jireenyaa keessatti argamaa jiranidhaa. Innisii ijoollee babbareedduu lamaa fi haadhaaf abbaadha. Nama afur ta'anii jiruu. Namoonni kun maalif akka kanatti taa'aa jiruu?

Suuraan asii gaditti argaa jirru kuni mana gurgurtaa dibata Shamarrani fi miidhagina Shamarraniif kan ooludha. Kunis bifa garagaraatiin kan jirudha. Innis dibata quba harkaaf kan ooludha. Manni daldaala dibata Shamarranii kuni maalif oolaa? Maalif fayyada

Akka suuraa kana gajjallatti arginutti suurri kun suuraa shamarre bareeddu faaya oromoodhan faayamte dhabbattudha, calleen morma isheerra illee baay'ee kan namatti toludha. Faayaamte kan dhabbattudha harkaa tokkon immo kan siinqee qabatte dhabbattu dhabbattudha.

Akka suura kana gar-jallaatti ilaaluu dandeenyutti, suurri Kun suuraa mallattoodha. Mallattoo yookaan immoo wabeeffannaa kan miidiyaa yookaan tamsaasa miidiyaan ittiin darbu, OBN dha. Mallattoon kunis kan namni tokko yokaan immoo dhaabbanni tokko mallattoo kan itti agarsiifachuu danda'u yookaan immoo kan mallattoodhaanii baramuu kan danda'udha.

Suuraa gajjallaa kanatti ilaalaa jirrutti, suurri kuni suuraa manaadha. Mana kana keessattimmoo, suuraa kutaa itti ijoolleen barattootaa, itti barataa jiraniidha. Akkasumallee Barsiistuun isaan barsiisaa jirtu jirti. Barattoonni kun bifa ammayyatiin kan barachaa jiraniidha. Bifa ammayyatiin barachaa jiru. Barattoonni kun, bifa ammayyaa kanaan mal barachaa jiru?

Suuraan kanaa gaditti arginu kun suuraa mana jireenyaa keessatti meeshaalee argamanidha. Meeshaaleen kunis deeskii, kompiitara garaagaraadha. Kompiitarri kun maaliif fayyada? Deeakii kun maaliif fayyada? Deeskiin kunillee maaliif oola?

Suurri asii gaditti argaa jirru, suuraa uffata aadaa oromoo kan Shawaadhaan faayyamtee callee mormatti diratte kan jirtuu callee mataa fi mormatti dirachuu maaliif barbaachise? Uffanni kunoo maaliif barbaachise?